E get one kain feeling wey dey catch me anytime I enter club with my friends. No be sey I no like flexing, an no be sey I no sabi enjoy mysef, but e be like sey clubbing no juz be my tin. Anytime I dey inside club with my friends, my mind no settle. E go be like sey I force mysef come. First, the noise too much. As I enter, na so DJ go dey blast music anyhow, pipu go dey shout, some go dey sing on top the song. Everything go juz be like wahala for my ear. My head go begin pain me, I go juz dey wish sey I dey for quiet place. I no sabi how pipu take dey enjoy all the noise. But for me, e dey disturb my body. Another wahala na the plenty pipu wey dey there. Everywhere go full. Pipu go dey push. Body go dey gum body. You go even dey struggle make pipu no match you. I no like where pipu too plenty like dat. E dey make me no dey okay. If I find small space to go sit down, I go juz dey my own dey count time. Again, e be like sey I no dey fit blend with the vibe. My friends go dey dance, dey groove, dey enjoy themselves, but me, my body no dey move. Even if I try dance small, e go be like sey I dey force am. I go juz dey look pipu, dey wonder how de take dey enjoy am. Sometimes, e go even be like sey I dey lonely inside the plenty pipu. Then, the drinking part. Some pipu go drink, go begin high, dey do anyhow. Some go dey talk anyhow, some go dey do tins wey de no go remember sey tomorrow dey. I no dey I no like drink. I go juz sit down dey look. The whole tin go juz taya me. I go dey, dey wait wen my friends go say de don taya make we dey go. The stress, the noise, the wahala, e no juz be my tin. I don realize sey clubbing no be for everybody. E no mean sey I no like flexing, but I go juz prefer make we hang out for one cool place where peson fit talk, laugh, and enjoy.